Giwirinba yaa mayyaate? Giwirinna yaanno qaale tittirshuyi mayyate? Giwirinnuyiti horosi maati? Giwiriinu gawajjo maati? Giwirinnu ayioora hasiisayo? Giwirinnu hiittee ilamara hasiisayo? Giwirinnu loosi isi maati?

Borrote uduunne yaa isi mayaate borrote uduunni isi hiiko leellanno mama anfayi borro hiiko anfayi borro hiiko leelitanno

boohaarranni mereersha yaa mayyaate ? boohaarray mereershi isi hiikkuriiti? hiikkuri mereershuwaati ise boohaarrayti ? boohaaraahu isi hiikko deerrira noo mannaati ayee'o boohaartanno boohaarra ma gudaate abbanno ?

Safote latishsha yaa mayyaate? Safote latishsha yaa mamii fuleeho? Safote latishi hiikii daayiinoho? Safote latishsha uuyitaari ayeeoo uuyitawo?

Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? kalaqonna qooxeessa yineemmo woyte hiittoti? kalaqo ayi kalaqi qooxeessa ay kalaqi lamunku badooshshi maati xaadoshinsana?

Supermarkeetete mirite yaa isi Mayyaate? Supermarkeetete yaa Mayyaate? Supermarkeete yaa ise sidaamu afooti? Sidaamu afiinni tittiriro supermarkeete yaa Mayyaate? Supermarkeetete horosi maati? Badooshu noose? Supermarkeetete uduunni isi hiitooho?

Muro muro yineemmo woyite muro maganu kalaqawo kalaqamu jiro giddo mitte ikkite heedhe muro babbaxxewo dani muro heedhara dandiitawo muro yineemmo woyite fulte baattote giddoyi fulte guma uyita geesha heedhawo giddo hasiissawori waa'oo lawawori murote waanna waanna hasiisaworeeti

Muronna laalo yaa mayyaate? muronna laalote badooshshinsa maati? xaadooshshinsa maati? muro murate mayi hasiisawo laalate mayi hasiisawo laashshaahu ayeeti?

Afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate afantino gashshaano annuwa yinayri aye"ooti maa loosse afantanno ma loosse leellitao afisiisinsa oosi maati

Muronna laalo yaa mayyate, muronna laalo laashshannohu ayeeti, muronna laalo laalate mayi hasiisanno, mayi hasiisayo, murona laalo badooshinsa maati, murona laalote xaadooshshi maati.

Koatte yaa mayate, koattete gawajose maati, koatte mayra haiisu, koatte kalaqe fushituri ayeeoti, koatte lowo yannara ,quchumahonso badiyyete.

Minenna gallanni. mine yaa isi mayyaate? mine yaa mayyaate gallanni mine yaa mayyaate? minenna gallanni. mini badooshshsi maati? xadooshshinsa maati? horonsa maati gawajjonsa maati?

muronna laalo yaa mayyaate? muronna laalo badooshshinsa maati? muro murate mayi hasiisa? laalo laalate mayi hasiisanno? muro hiittoo basera mudhanno laalo hiittoo basera laaltanoo?

Politikaho yaa mayate, politiku annuwa isi ayeeoti ,politikuti isi horosi maati, politikaho isi gawajo noosi, politikuri insa ayeeoti.

Daganna maate, daganna maateti horosi maati, daganna dagoomu maati, daga ayiioti, daga hiikko leelittano .